Isan'ny tena namarika ny fahazazana fahizay, ny fitsimponana voninkazo eraky ny tanàna atao kilalao, hanamboarana ny mariazy mariazin'ny mpanambady; eny fa na dia ny atao sakafon'ny mpanambady ihany koa aza.

Ity karazana taovolo anankiray ity dia isany tena malaza ary fanta-daza maneran-tany mihitsy fa tsy eto Madagaskara fotsiny ihany. Tafiditra ao anatin'ireo karazana taovolo avy any ivelany tafiditra ato anatiny izy io ka maro no manao azy, na ny lahy, na ny vavy.

Ny randrana dia anisan'ireo taovolo tena mbola mampiavaka ny aty Afrika indrindra fa ny any Afrika Atsimo satria anisan'ny karazana taovolo sy haingom-bolo tena mbola tsy maro mpanana izy ireny. Raha ny ao Afrika manokana dia ahitana ireo karazana randrana rehetrarehetra izay tianao mihitsy, ao ny asiana tovana, eny fa ao koa ny tsy asiana tovana fa alefa amin'izao fotsiny.

Tsenam-barotra iray ahitana ireo karazana vokatra ara elektronika maro isan-karazany, entina mikolokolo sy mikarakara amin'ny andavanandrompiainan'ny olona. Ao ny mombamomba ny vatana, ny mombamomba ny tontolon'ny lakozia fa indrindra indrindra ireo karazana fitaovana ilaina amin'ny andavanandrompiainana.

Ny vaky boky dia anisan'ny fikafika kely iray tena mahomby raha hanitatra fahalalàna sy hampitombo fahalalàna, na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe indrindra indrindra fa ho an'ny tanora. Anisan'ny tena manampy betsaka eo amin'ny lafin'ny fianarana izy ireny satria ahafahanao mampiasa ireo karazana voambolana maro tsy fahita eny amin'ny andavanandro nefa misy.

Ny boky dia isan'ny fitaovana iray tena mety raha ho an'ny fanitarana ny saina na ihany koa ho an'ny fampitàna fahalalàna tamin'izay mbola kely satria tamin'ny alalan'ireny boky ireny no nianarana namaky teny, manoratra fa indrindra indrindra ihany koa ahalalàna ireo karazana voambolana maro tsy mbola reha.

Isan'ny fitaovana entina mampita vaovao tena maro mpampiasa indrindra eran-tany sy eran'izao tontolo izao ny gazety. Maro mpampiasa izy ireny noho izy mora nefa ihany koa ahitana ireo karazana atontam-baovao isankarazany mahakasika ny firenena iray sy ny manodidina azy.

Tsena kely anankiray ahitana ireo karazana vokatra maro entina hikolokoloina sy hikarakarana ny tontolon'ny fahamanjan'ny vehivavy toy ny taovolo, ny tarehy, ny hoho.

Anisan'ny fitaovana iray tena mahomby raha eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fampitana fahalalana ny vaky boky. Satria sady fialamboly ho an'ny ankizy izy ireny nefany sady fianarana ihany koa. Raha ho an'ny zaza manokana dia tena mahasarika azy ny mamaky boky misy kisarisary maro isan-karazany satria sady haingohaingo sy haitraitra ho an'ny maso ilay izy no fampianarana.

raha ho any tontolon'ny an-drenivohitra indray kosa aloha dia tena ilaina ny fisian'ireo karazana vondrona maro isan-karazany, izay misahana ny fifamoivozana satria natao izy ireny mba hampilamina sy hampirindra ny fampiasanan'ny lalana. Araky ny fantatry ny maro moa dia marobe ireo manana fiara sy mampiasany lalana. Raha ho any aty an-drenivohitra; izany indrindra ny antom-pisian'ny polisy ny fifamoivozana satria izy reny no hatao hampilamina sy hampirindran'ny fampiasanan'ny lalana.

andriamatoa Rivo Rakotovao, mpanao politika iray fanta-daza eto madagasikara ; izy dia filohan'ny antoko iray atao hoe :"hery vaovao ny Madagasikara"

Ity lalana iray ity dia tena nanamarika tanteraka ny fahazazako fony aho mbola nianatra tao amin'ny "lycée" Rabearivelo Analakely satria tadidiko isak'alatsinainy rehefa matahotra ny ho tara fananganan-tsaina iny dia manomboka eny Ambohijatovo no mihazakazaka hanenjika sy hamonjy ny eny Analakely amin'ny fito ora maraina

Raha eo amin'ny lafin'ny serasera sy ny dokam-barotra manokana dia anisany tena mahomby ny fametahana ireo karazana peta-drindrina maro isankarazany izay hita eny amin'ny tontolo manodidina ; tena mahomby izy ireny satria maro mpahita ary be mpitazana ihany koa. Natao hoe izy ireny mba ampafantarana ireo karazana vokatra maro izay omen'ny orinasa anankiray na ireo karazana tolotra maro misy eo amin'izany orinasa izany.

Isany fitaovana entina mampita vavao tena maro pampiasa sy be mpisitraka indrindra ny gazety raha eto madagasikara manokana. Fitim_ mbaovao maro isan-karazany sy atotam_mbaovao eran'izao tontolo izao sy eto antoerana no hita anatin'izy ireny nefa amin" n'y vidiny mirary dia mirary ka noho izany dia mahasarika olona maro ny hampiasa sy hijery azy.

Isan'ny kilalao tena nanamarika sy tena nampahatsiaro ny tany ambanivohitra tany fahizay ny kalesa satria izy ireny dia nentina nifanosehana eraky ny tanàna, tsy nahatsiarovana andro mody mihitsy ; ankehitriny kosa anefa izy ireny dia efa misy mampiasa entina mivarotra, entina miasa ihany koa toy ny mpatsaka rano sy ny sisa sy ny sisa.

Anisan'ny tena manavaka ny vondrona iray amin'ny vondrona hafa misy ny fananany an'irony sary famantarana manokana irony, satria na ireny fotsiny aza dia mahavita mampisarika olona sy mampahalala ny mombamomban'ilay vondrona.

Ny sary famantarana manokana dia isan'ny tena mandray anjara betsaka eo fifaneraserana sy ny fanapariahana ny vokatra vokarin'ny orinasa tsirairay avy, indrindra indrindra hoan'ireny vondrona maro isankarazany izay misehatra eo amin'ny sehatry ny varotra ireny.

Ity ranomasina ity dia mampatsiahy ny fialan-tsasatra farany niarahanay tamin'i dada tamin'izy mbola teto anilanay tamin'izany. Anisany tena tsy hadiniko ary tena tiako indrindra ny fianarana milomano teny an-dranomasina tamin'izany.

Isan'ny sakafo iray tena mampatsiahy ny fahazazako ny koba ravina, satria fahizay tamin'izahay mbola kely ,rehefa Alahady ariva noana noana iny, no hanamboaran'i Dada koba.

Raha amin'ny resaka nahandro kosa aloha dia mbola hafa mihintsy ny nahandro malagasy e ! Satria tadidiko mihintsy fony izahay mbola kely, rehefa mankany ambanivohitra dia ny renibenay no mahandro ny sakafo. Tadidiko tamin'izay ravimbomanga fotsiny no nataony laoka , kivy ery ny zafikely fa hoe : "sakafo matsatso be hoatran'izao ve ono no mba hoanina aty" ? Nony nisakafo amin'izay avy eo, hay tsy mbola nisy sakafo matsiro noho izany raha mbola nisy teto ambonin'ny tany.

Anisan'ny vokatra iray tena vokatra any an-tanànanay any Antsirabe any ny karaoty sy ny ovy. Tena mampatsiahy ahy an'ny nenibeko mihitsy satria fony izahay mbola kely rehefa manao fialan-tsasatra any, manampy azy manondraka karaoty eny an-tanimboly ary rehefa vokatra kosa ny karaoty sy ny ovy dia miaraka aminy miloloha sobika mitondra karaoty sy ovy eny an-tsena, amidy atakalo sakafo hafa.

Anisany tena maro mpampiasa sy be mpisitraka indrindra raha aty Antananarivo sy ny aty andrenivohitra ny vata fampangatsiahana satria anisan'ny fitaovana entina mitahiry sy mampateza ny sakafo ihany koa izy ireny mba tsy ho simba.

Ny vokatra entina hikarakarana ny taovolo, ny tarehy, ny hoditra dia anisany tena miroborobo sy be mpamokatra indrindra raha ho an'ny etỳ an-drenivohitra indrindra ny atỳ Atananarivo izany. Ny tovavy no tena liana sy voasarika mampiasa azy ireny.

Isany lalana iray tsy maintsy lalovana raha andeha amin'ny faritra antsimon'ny Madagasikara toy ny any toliara ity arabe iray ity , izay ahitana tendrombohitra vato lehibe iray sy bozaka milokoloko volomboasary eny amin'ny sisin'ny arabe eny.

Ity trano fianarana iray lehibe Antananarivo ity dia mampatsiahy ahy ny fahazazako sy ny hatanorako satria tao no nanovozako fahalalana nandritry ny telo taona nisesy.

Isan'ny toerana iray malaza sy be mpitsidika indrindra raha ho an'Antananarivo manokana, renivohitr'i Madagasikara, ny atỳ Analakely; satria ahitana ireo karazana tsena maro. Misy ireo vokatra maro isankarazany toy: ny kojakoja ao an-dakozia, ny lamba, ny fitafiana, fa indrindra indrindra ireo karazana lamaody maro isankarazany.

Raha araka ny fandinihana ara-tsiantifika; ny lolo dia tafiditra ao anatin'ireo biby miova endrika sy miova paozy arakaraka ny vanim-potoana sy ny vanin'andro misy satria: lazaina fa hoe ny lolo ihany no mivadika fanday ary ny fanday ihany no mivadika biby saonjo.

Vokatry ny fandrosoan'ny teknolojia sy ny voka-pikarohana nataon'ireo manampahaizana maro isan-karazany dia maro ireo fitaovana entina mifanerasera amin'ny eto an-toerana sy ny any ivelany no tafajoro. Anisan'izany ny tranonkala maro isan-karazany.

Ny kafe kosa aloha dia anisan'ny zava-pitsotro iray tena tsara sady tena matsiro e ! Anisany tena tiko izy ireny satria manome herin-tsaina no mampatajaka ihany koa. Maro ireo olona tena mankafy azy itony, indrindra indrindra maro koa ary ireo tsy mazaka mihintsy vao tsy misotro an'itony kafe itony.

Isan'ny fampitana fahalalana iray tena mahomby raha ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora na koa ho an'ny lehibe ny famakiana boky. Anisan'ny mampiitatra ny fahalalan'ny ankizy izy ireny, indrindra indrindra raha ho an'ny ankizy kely manokana dia anisan'ny tena mahasarika azy ny mamaky an'ireny boky ahitana karazana sarisary maro karazany ireny satria sady fialambolin'ny maso.

Isan'ny fialamboly iray tena mahasarika ny olona maro ny famakiana boky. Izy ireny dia sady fialamboly no fampianarana ihany koa, satria ao anatin'ny vaky boky no ahitaina ireo karazana voambolana maro tsy mbola re nefa mety hampanitatra ny fahalalana.

Ny fananan'ny orinasa anankiray na ny vondrona anankiray ny sary famantarana manokana sy ireo endrika hamantarana azy manokana dia isany efa dokam-barotra sahady sy fisarihana entina misarika ireo mpanjifa tiana hotratrarina sy tiana ho azo ; satria isany efa mampahalala sahady ny mombamomba ny orinasa sy momba ny vondrona izy ireny.

Sary hosodoko iray vita tamin'ny tanana, maneho ny hatsaràna sy ny hakanton'ny any ambanivohitra any. Ahitana trano mitangorona maromaro sy ombin-tsarety eo an-tokotany ary voninkazo mamelana volomparasy.